Loori karili n boŋo ka di ʒiri tankpaɣu ka shɛli mii biɛni n toori tankpaɣu maa n soŋda ka shab mii gbira laa tipa maa nyɛla tipa ʒiɛ ka tipa ʒiɛ shɛli gba lahi ʒɛya din toori tankpaɣu niŋdi maa ka di niŋdi tankpaɣu niŋdi di puuni din toori niŋdi maa nyɛla yɛlo kala

Daani nboŋo ka so ʒiya ka yɛ liiga ʒiɛ ka tahapoŋ tam o tooni ka o puɣusiri tuya dinni ka shab gba ʒi o nyaanga ka tahapona tam bi tooni ni taha ka bindira bɛn bɛ di puuni

Ka bi chimdi boofurooto ka di tam buɣum ni ka o yaagi shɛli n na gbuba ka galiŋ yɛlo ka di ʒɛya ka silba taha ayi ka di pili taba ka piɛɣu mii tam silba taha yinga puuni ka paɣaba ayi gba ʒiya ni bia

Paɣa k o yɛ liiga buluu ka so jinjɛm ʒiɛ n gbubi fulaawaasi ʒɛya fulaawa shɛŋa gba tamla teebuli zuɣu ka hita kaap gba tamya ka duu maa puuni duduɣurigu n nyɛli ka chɛriti balibu balibu ka di yili dikpuna

Boraadɛ nima boŋo naanzu buu n boŋo alibarisa n boŋo ka bi zaŋli panpa teebuli nim zuɣu ka niŋ loba sabila n bo bini ka di tiriba maham paɣaba n ku zooi daa maa puuni

Bipuɣunsi n bɔŋɔ ka bi so chinchina bi nyoɣu ka nyɛ bin piri pabiti pabiti bi zaa chɛnimi ni zuɣu kpuna ka yɛ yaɣu bi nyingo lini ka ʒiri ʒili tahapona puuni laa ʒiya maa di shɛli nyɛla chinchina ka shɛli nyɛ niɛma

Paɣa n ʒiya ka lo o zabiri ka di ku du zuɣu saa ka o yɛ neen sabila ka o teebuli maa nyɛ teebuli piɛlli ka labtop tam laa teebuli piɛlli maa zuɣu ka o nuhi ayi pa di zuɣu ka o tumdi tuma ka gilaasi mii tam o tewbuli maa zuɣu

Bani bɔŋɔ nyɛla bani bɛ duu zuɣusaa n zaŋdi kalo n mali para lala mali maa nyɛla din tiri niɣilimbuɣim la di nyɛla wuntaŋ yaa ka di mali tiri niɣilimbuɣim maa Bani bɛ zuɣusaa tumdili ŋɔ maa nyɛla miriba ayopɔin m bɛ zuɣusaa.

Dinbɔŋɔ wuhurila ʒiɛɣu ni ʒɛ n saɣam yiya duri ni taabo nima kusa nima ni taha ka di zaaha kpɛ n gabi tabi ni ka duu maa gba wurim tihi biɛni n yiri di nyaanga

Kpɛŋŋo bi zaŋla tahapona ni ŋmana n bɛ kom ni n koritili niŋdi binni ka zahanda paɣaba ni dabba zaa n nyɛba ka kom maa ku saɣam hali n ti kpalim ŋmanila binsabinli dozim

Shitoɣu ni paɣa ŋo doya ŋo o yɛla liiga din nyɛ liiga ʒiɛ ka chinchina piɛ n gilo ka o niŋ suhupiɛlli ka doya lara

Bin bɔŋɔ di ŋmanila kanbonsi n nyɛba ka bi bɛ bi kaya ni taada sitira puuni paɣaba mii noli n nyɛba ka bi lo bobsi gili bi sheeni ka biŋ yɛri niŋ bi naba ni ka shɛŋa bɛ bi boɣari ni ni bi nuhuni ka shɛŋa ka yɛ shɛŋa bi nyingoli ni ka zaŋ shɛŋa bobi bobi

Kpe niribi ku laɣim mi. kashebi ye nema di mŋanla ti n yi yan niŋ piibupiibu ka karachi nim maa ye neen shaŋa maa. ka bɛ zaŋ boŋgo nim zali zali ka lan tom zaŋ miya n lɔ nlɔ din wuhiri tarisi

Bi tumdila salima tuma tuma ka zaŋ maʒini zaŋ zali n koriti kom mini tandi mali niŋda ka di vorili n paɣari yiɣiri ka chɛri laa salima maa bi ku gbingbimi gaai gaai tiŋ gili ka shab gbubi soobuli korita ka shab mii nyɛ bin ʒɛya n toori kom niŋdiba dinni

Bihi paagi bihi anu ka bi nyɛ bi karimba ka o nyɛ Gbanpiɛli ka bi guuna ti niŋɔ awaawaatuu bihi maa niraba ata bin zaɣ zaa ku biɛla bi chicha maa puuni ka bihi maa niraba ayi mii ka bi lihiri ŋun ŋmaariba anfooni maa

Bi gbirila salima bin gbiri maa zooya ka shab ʒɛnʒɛya la shɛŋa tankpaɣu mini kom gabi taba shab yɛla liiga vakaɣali shab liiga buluu ka shab gbuni pingaasi nima ka shab mii gbubi pai nima

N piribi ŋo nyɛla ŋun ʒi tahapoŋ ni niɛma pam tulaalɛ bɛ di puuni ka kpa ʒɛrima biɛni ka birash nim biɛni ka o buɣuri shɛli gba o nuuni ka di gba lahi nyɛ tulaalɛ nima ni kpa ʒɛrima ka o ku la ŋmai ni suhupiɛlli o zipiligu maa mini o liiga maa di ku lumi n zaham taba

Paɣa n ʒiya ka gbubi bia ka chɛchɛ doya ni moto ka so kana ti kuhura ka paɣa ŋo ʒiya ka so kana ti kuriya n boharo yɛltɔɣa ka so ŋmaariba foto shikuru bihi ayi gba ʒɛmi ka tiriti zuɣusaa laati ni woya nima

Kom n doya ka ŋarim sitima nima ka di bɛ di yaɣa ayi maa zaa ka tihi vakaɣa ka di bɛ yaɣa ayi maa

Doo ka o yɛ liiga ʒiɛ ka pili kaap piɛlli ka bin lo o nuuni ka so mii yɛ liiga yɛlo ka so jinjɛm sabinli ka loori piɛlli bɛ o sani sanbood n ʒɛya ka bi sabi ankiraa niw ka bin kohara gba pa teebuli zuɣu

Bia mini o kpee n ʒiya ka ŋunbala maa ʒi tiŋa ka o mii ʒi bin ʒiindigu zuɣu ka zaŋ afi tim o zuɣuni n lori o zabiri maa ka so ʒɛ n miriba ka tabi o shee

Bihi n chɛŋ kuliga n ti kpɛ n bɛ kom maa puuni ka zaŋ bi ko toori binyɛra n toora bi yiɣisila niraba anahi ka bi ko toori binyɛra maa bi zaŋli fimfim yinga nyɛla zaɣ piɛlli ka yinga nyɛ zaɣ yɛlo

Paɣa n boŋo ka o nyɛ ŋun di kali soli kompitisin ka bi zaŋo zaŋ zali ka o tabi piɛ n gilo ka o diri fiila ka kpuɣi o nudirigu n bohari bohagu ka so ʒɛ o nyaanga ka gbubi maik ŋo ka bi ʒɛ o tooni ni bi zaŋ pini too

bia m-bɔŋɔ n-wuhiri baŋsim ŋuni zaŋ shɛli ye ka ŋmɛri li ka shɛŋa doya ka o nori li ka di zaa be waa maa puuni o taba pe n-gili o lihiri o ka niŋ suh'piɛlli

Bin boŋo nim diɛmdila diɛma bin ŋmɛri ŋmɛrimi ka bin wori gba wora ka bi bɛ gaana bilak staa niɛma la puuni ka gaana fulak gba bɛ bi neen yɛra maa puuni ka shab kpahari bi nuhi

Salima gbibu shee n bala kom boribori do tiŋa ka tihi lahi ka dimaani ka bi nyɛ bin kuli gbi n gbi n gili ka tihi lee biɛla katiŋ sa bi niraba ata n nyɛba ka bi gbubi pai nima n lihiri di puuni bi yino yɛ liiga yɛlo ka pili zipiligu ka ŋunbala maa gba yɛ liiga yɛlo ka bi zaa zaɣ bɛ laa pai nim maa ni

Mashin shɛli din gbiri kpɛri tingbanni ka bi malli bɛ salima gbibu shee di dibayi n ʒɛya ka bi gbi n kuli gbi n ziligi tiŋa ka kom mini tankpaɣu ku gabigabi tabi bɛ nimaani niraba shab gba n boŋo ka bi bɛ mashin shɛli gbuni

Namda balibu balibu ka bi shɛbi n zaŋ yili zaɣ bihi ni zaɣ kara namda ʒiɛhi zaɣ vakaɣali zaɣ sabila di zaaha bɛ bi ni zaŋ shɛli yili maa puuni

Paɣa n ʒiya n duɣura o yɛla sheeti boma boma ka bob bobga ka ʒi kuɣu zuɣu ka kuripooti ʒɛ o tooni ka silba tamya ka chɛrigi bɛ laa silba maa puuni bokati piɛlli gba ʒɛmi ka tahapoŋ tam dinni ka maha bɛ laa tahapoŋ maa puuni ka bokati giriin gba ʒɛ o sani

daa ni m-bɔŋɔ ka loorinima kuli pali ni niriba loorinima maa zaa bɛ zaɣ' zooli nyɛla loor' piɛla boos' piɛlapiɛla n-nyɛ ba jirambiisanima gba m-bɔŋɔ ka jirambiisanima maa mali kala piɛlapiɛla laati pooli m-bɔŋɔ motonima gba m-bɔŋɔ ni daadambiɛligu ka bɛ beni

Niraba ata zuɣu n bɛ Anfooni ŋɔ puuni ka loori ʒɛ bi tooni ka loori maa tooni nyɛ din saɣam saɣam ka niɛma gba bɛ zuɣusaa ka di ŋmanila niɛma gba nyɛla din wurim loori maa zaa di ŋmanila sarati n niŋ

Bihi ayi n ti pahi bi ba n ʒi n gili teebuli ka bindira balibu balibu bɛ teebuli maa zuɣu tahapona puuni ni tahabihi lahi puuni ni kopu nim n tamya binnyura biɛni ka din ŋubiri biɛni bihi maa yino malila bindirigu maa n mali niŋdi o ba nolini o ba maa lari mi ka kpa ninkpara

Doo ŋɔ bɛla nɛma puuni dini yɛ jinjam ni kootu ka lɛɛyɛ gbansabila tana ka o yiɛ liiga dozim ka gbubi liiga dozim o nu zaa puuni ka o nu dirigu mi ka o gbubi baaji zɛɛ ka piri shuu zɛɛ kakakola pakati nima anahi n tamtaba ka koliba nim bɛ di ni.

Baaba ʒishee ka bi chɛri so ka zaŋ tanpiɛlli n gobo ka ŋun chɛro maa mii gba pili zipiligu ka wooch bɛ o nuuni bi niraba ayi maa mii gba zaaha bi kpala ninkpara bi zuɣusaa ka picha bɛ dinni